Ngalezinsuku akusadingeki ukuthi sizihluphe emoyeni lasemkhumbulweni ngoba abazempilakahle sebehlala bekhona indawo zonke belindele thina ukubana sisondele eduze besincedise.

Silabo abantu abalo mkhuhlane wengqondo esiphila labo ngokuthi kulezinsuku sekulamaphilisi abawanathayo ukuthi ingqondo zihlaliseke abanye besiphila labo sibili kuhle .

Kulezi nsuku bakhona abantu abaphila ngomkhuhlane wenqondo sekulemithi, amaphilisi abawanathayo umuntu wakhona uyaphila sibili kuhle

bakhona abantu abaphila lomkhuhlane wengqondo kodwa nxa omunye ungasamnanzelelanga kumbe ungasatshelwanga awusoze ukwazi ukuthi umuntu lo usangene umqondo ngenxa yokujayela ukufundiswa langesiphatho ayabe ephathwa ngaso umuntu lo kananzeleleki

akulula ukuhlala lomuntu olomkhuhlane wenqondo okuhle yikuthi ungabona usulomuntu onjalo umgijimisele esibhedlela zikhona izibhedlela ezigcina abantu abanjalo

Kulezinsuku indawo izigaba seziphucukile, sokukhona uizibhedlela ezinkulu lezibhedlela ezincane lapho okwelatshwa khona abantu abasahambi imangoo sebeselatshwa eduzane.

Abafundi abafundela ezempilakahle bahlezi bagqoke kuhle balindele izifundo basendaweni yezempilakahle.

Imithi siyafundiswa ukuthi siyinatha ngesikeyili esingakanani. Asiphongunatha kuphela kodwana siyafundiswa ukubana kumele uthathe okungakanani ukuze ungazilimazi

Sihlala sibabona abezempilakahle ezigabeni behamba bekhankasa befundisa ngokuthi siziphathe njani ngenxa yegcikwane leli eselihluphile.

Sekukuhle kakhulu ekuphileni, izibhedlela lendawo zokulaphela seziyandile ezigabeni ezindaweni. Abantu abasela kuhamba imimango ngoba sekukhona izibhedlela lendawo zokwelaphela ezigabeni ezinengi.

Indawo zokwelaphela ezibhedlela ezinkulu lezibhedlela ezincane sezandile sezizinengi endaweni. Labantu bayanda ukuyakhona sebefundile abantu ukuthi izibhedlela ziqakathekile ziyanceda.

Khathesi indawo zokwelaphela abantu sezandile. Akuseko lokuyana okokuhamba umango udinga lapho okulesibhedlela khona. indawo sezandile khathesi sokungcono. Abantu sebesiyelatshwa eduzane.

Indawo inhle iyakhiwe ngobunono nxa uphathekile uthi ungena phakathi kwayo uyazizwa uphila ngobuhle langokuhlanzeka.

Ukuthi umongikazi kumbe umongi engathathi umkhuhlane womuntu ayabemelapha kumele athole amagilovisi okuvikela nxa embamba ezandleni engambambi ngezandla .

Khathesi ithuba selisiba linengi ukuthi umongi oyiwani uyenelisa uku athenda inamba ethile yabantu ngoba sokulemitshina yabantu eyenza kubelula ukuthi bencedisane lezigulane .

Kulezi insuku imtshina siminengi, lamadokotela lawo asesebenza lula ngoba imtshina yokukhangela imkhuhlane esemzimbeni womuntu isiminengi, eminengi ngebona phakathi ukuthi umuntu isifo singabe singaphi.

Abomongi khathesi abasathwali nzima ngokusebenza sekulula ngoba sekulemtshina yaphezulu eyokuncedisa izigulane lapho sebesebenza lula sebesenelisa uku athenda abantu babebanengi.

Ukuze singabulawa ngamazinyo sihlale amazinyo ethu eqinile njalo ekwanile kumele sisebenzise ukuwa cleana ukuwagezisa ngemithi yakhona yikho ukuthi athole ukuqina.

Sekulemtshina ephezulu esebenzisa umuntu kuhle engadinwa. Khona kuqala esikhathini sakudala khathesi sokuphumelele sokuphezulu.

Laba licebo elihle ukuyenzelwa ama crashes ngoba lapha nxa uthe walimala kubi ukuthi awenelisi ukuhamba uyanikwa ama crashes uyathola ibalance.

Imithi yesilungu iminengi iyatshiyana ngemihlobo, langokusetshenziswa kwakhona. Eminye uyasebenzisa usulala eminye uyisebenzisa susidla nxa ungakadli awuvunyelwa ngoba ayabe elamandla kakhulu.

Eminye imithi esikhona kathesi iyaputshuzwa njengani ngumuntu ogcoba ngamafutha , uhlikihlele nje ejwabini lapho okubuhlungu khona kuyangena phakathi kuzihambele lula lejwabu kwelaphe umkhuhlane oyabe uwugula

Kudal' abantu babesebenzisa imithi yezihlahla ukwelapha indlebe lamehlo. Kathesi sokulemithi ephucukileyo esiyiyo esisetshenziswa indlebe lamehlo.

Asithengeni imithi yethu endaweni zamachemistry lapho okule recommendation enhle khona singaphonguthenga nje endaweni lapho okuyabe kungasoke kusincedise khona

Amaphilisi kadingi ukuthi siphonguthatha nje kuphela sinathe kodwa kudinga ukuthi kubelodokotela eduzane ozakuncedisa ukuthi uwanatha njan ukuze singazilimazi.

Ngike ngatsho ukubana imithi iyasiza. Mele sihlale sisondele eduzane. Ngiyabona kathesi lapha lawa ngancedisayo ukuthola ibhalansi emzimbeni, "so" kumele sihlale siyisebenzisa.

Ngiyangibone labadala abathanda imithi enambithekayo, so imithi eminengi mihle ngokuthi yenza umuntu azizwe efisa ukuthi ahlale eduzane lawo ukuba eziphilise.

Kujayelekile ukuthi ungabona abantu bengena emgwaqweni kanje bayabe betshengisa ngento abayijabulelayo kube mhlawumbe batshengisa ngento abangayijabuleliyo.

Ugqoke kuhle umongikazi. Uyaziveza phakathi komphakathi ngendlela agqoke ngayo ukuthi umsebenzi wakhe uyini. Uyazibonisa phambi kwabantu.

Siyabonga ukuthola usizo, kukhanya indoda leyi yayihlutshwa ngamehlo, kodwa usizo khanyengani luyatholakala nxa sibona imitshina ekhangele emehlweni akhe sizwa siphila.

Nxa nginanzelela lapha nginanzelela ukuthi laba abaphathekileyo abagulayo bazaluthola usizo ngoba umongikazi ukhanya u busy eceleni kwabo lapha okuyikuthi udinga ukubasiza.

Ubaba uhlezi, umelele usizo kukhanya omongikazi bambambile lapha. Bayamsiza. Ubaba kodwa, kukhanya wethukile, kumbe yikufuthelwa?

Leyi n yindawo ethengisa imithi. Indawo okumele ihlale ihlanzekile ngazo zonke izikhathi kumele kubonakale ukuthi kuhlanzekile.

Ifamasi yindawo eyakhelwa ukuthengisa imithi okusemthethweni, ithengisa imithi yesikhiwa okuvumelekileyo okusemthethweni.

Ifamasi lugatsha lwengxemye yesibhedlela lapho esithola khona imithi , nxa uthe wangena esibhedlela ubusuphuma lapho ubusunikezwa incwadi yokuthenga imithi ngudokotela ungangena efamasi uyaluthola uncedo.

Ngokuthuthuka kwe"technology" ama"pharmacies"ayakhiwa ngezigaba ngezigaba. Lapho okulezibhedlela khona ,i"pharmacy" iyadingakala. Ama"pharmacy" asegcwele ezindaweni.

Uku exerciser umzimba kuyadingeka , kuyadingeka uku exerciser umzimba ukuze imkhuhlane elula le ingaphongukubamba lula nje kuyadingeka

Kuhle ngiyayibona indawo ibhaliwe ukuthi yindawo eyikiliniki solowo ohambayo odlulayo uyayibona ukuthi nansi ikilinik nxa engezwa kuhle angene.

Nxa udinga ukuthenga into ehlanzekilleyo ngena esitolo, endaweni ezikilinwayo, singahambi sithenga phandle emgwaqweni endaweni ezingahlanzekanga.

Kulamaphilisi angadingeki ukuthi siphonguthatha nje sinatha njalo ungalahleli amaphilisi phansi nje okulabantwana khona. Kumele siwafake endaweni ecatshileyo ukwenzela abantwana.

Ibhasikili liyenza umzimba uhlale uqinile ngoba khonapho ulitshova uyabe usenza ama exercise, so liyancedisa emzimbeni. Lokuyelula imsipha liyelula.

Akula muntu ongathandi ukuphila, ngibona lapha kugxile labadala okutshengisa ukuthi balalele labo imfundiso yezempilakahle okufundiswayo. Siyababongela abadala labi ukusondela.

Sitshengiswa imithiyo yokuthi sizivikele. Lezigqoko zokugqoka ukuthi sizivikele njani. Siyakubonga konke lokhu.

Abazempilakahle kulezi insuku bazinika isikhathi sokuba lemikhankaso yokufundisa abantu ukuthi beziphathe njani ngemikhuhlane esibamba abantu kulezi insuku.

Ngomongikazi lesigulani sabo ,bayajabula ngenxa yokuthi konke kuhambakuhle . Umama laye utshengisukuthokoza.

Uhlezi udadewethu, esitulweni..Uyabukisa. Okufaneleyo, akubukise emission abantu. Ehlekelela, laye, akwenzayo, kuyamjabulisa.

Abantwana kumele bathole ukudla okwaneleyo, njalo ukudla okufanele abantwana. Bangaphongukudla nje ukudla konke, lokungaso okufanele health yakhe umntwana.

Kulezi insuku sekulemtshina elobunono eyokuhlola imikhuhlane esemzimbeni yabantu. Eminye ngeyokuhlola igazi ukuba lihlanzekile.

Basesekhona abantu abalokhe besakholelwa emithini yesintu. Njalo ikhona imithi esizayo sibili, akusikh' ukuthi akulunganga, kulungile sibili.

Imithi yesintu le ayiphongu phuma indawo zonke . Eminye itholakala emaqaqeni lapho okulamatshe khona. Eminye ithanda emahlabathini lapho okungani akuqinanga khona, kuyatshiyana.

Ezinye izihlahla siyazihlanyela sisithi ngamaluba singakwazi ukuthi zingumuthi. Uthola ukuthi nxa kufika umuntu ololwazi ngaso akutshele ukuthi a isihlahla lesi phela uyakwazi singumuthi.

eminye imithi yesintu kusetshenziswa amahlamvu eminye kuthathwa amaxolo eminye kufuneka impande isebenza ngokutshiyana omunye uyafakwa emanzini omunye uyafaka elamabazini omunye uyawuhlafuna unjalo

Ichena yisihlahla esimilayo loba ngaphi eguswini. Sisebenza ukukhipha abantwana ebeleni nxa ungasathandi ukuthi umntwana ancele, uyahlikihlela ebeleni. Silamanzi ajiyileyo, angavele anambithe kasabuyeli futhi.

Izithelo ziyadingakala emzimbeni womuntu ziyahlanza igazi ziyenza impilo yomuntu ihlanzeke ziyenza njalo igazi lomuntu ligijime kuhle emzimbeni.

Siyalungiselwa lapha imithi esincedayo. Ukhanya ubhizi lapha owezempilakahle uyalungiselela ukuthi lapho esencedisa kungamhluphi.

Kukhona eminyi mkhuhlane ebakhona emzimbeni yabantu .Idinga ukuthi kusetshenziswe imithi yesintu .Ngemithi yesintu iyelapheka sibili iyaphela .

nanamuhla unsukwini lezi esiphila phakathina kwazo lokhe bekhona abantu abakholelwa emithi yesintu abanengi bayayithemba imithi yesintu uyafca ukuthi siyayihlanyela lasemagumeni sisenzela ukuthi siyisebenzise

Kulezihlahla ezingumuthi ezitshiyeneyo. Ziyimhlobomhlobo. Omunye umuthi ungawudla omunye ngumuthi ongasoze uwudle kodwa ungumuthi oyelaphayo.

Eminye imikhuhlane ekhona kulezi insuku, alapheka lula ngemithi yesintu. Idinga ukwelatshwa ngemithi yesintu, emithini eyesikhiwa leyi ayivumi kwesinye iskhathi.

kulesihlahla abahi ngucucuza nxa usikhangele lesi sihlahla singameva meva amancane sisuka sinamathele ezigqokeni kodwa singumuthi omkhulu oyelaphayo emzimbeni

Ezinye lezihlahlahla sizihlanyela zingamaluba zizihlalele kumavazi khonapho endlini ziyayelapha nxa uphefumula khonapha lazo ziyabe zithela umoya olungileyo ebantwini.

Ngifunda okunengi emalubeni amaluba amanengi siyabe sibona angani ngamaluba kodwa eyimithi esizayo emzimbeni yabantu ngakho izihlahla zonke kufanele sizigcine kuhle.

kumele izihlahla sizigcine kuhle ngoba zingumuthi osincedayo ekuphileni kwethu kumele siziphathe kuhle singazi waste ngokuzigamula

Isihlahla lesi nxa ngisibhekile silameva kodwa ngiyanzelela ezifuyweni simpilakahle, izifuyo ziyazala nxa zisidla lesisihlahla.

Asihlanyeleni izihlahla asihlanyeleni izihlahla ukuze sithi lathi nxa siphefumula siphefumule umoya omuhle ngoba izihlahla ziyasefa ziyasenza siphefumule kuhle.